Tumtumdiba m be duu puuni ka yino maa nyɛla ŋun zaŋ bin mindigu mindi tingbani tumtumdiba ŋɔ yela liiga piɛla ka so jinjiɛm nuɣuso nima ka yino maa piri nusuriti din nyɛ zaɣa dozim.

Jiran bisa din gahim ka yi diko. n bɔŋɔ .jiranbisa maa nyɛla din bela. salɔ n be di tooni. kaso be wahu toroko puuni wahu maa nyɛla wari piɛla.

duu ŋɔ puuni nyɛla kuɣusi n ʒɛ duu ŋɔ puuni ni teebuli ka kabood ʒɛya ka buku nim piɛnpiɛ n bɛ kabood ŋɔ puuni bi zaŋla tani shɛli din nyɛ zaɣ tankpaɣu shɛ kuɣu ŋɔ